Ninga kehe shoka wu hole okuninga, toshi nyola kohi yepandja lyoFNB wu kale gumwe gomaantu yatano mboka taya sindana oondola dhaNamibia eyovi limwe pamukalo gokutuminwa oshimaliwa kongodhi.

Ngele otovulu okushi humbata shifendelitha opo wu kale wuna ombili yokomwenyo. Fendelitha iinima yoye ngaashi ongodhi no FNB yadhengela nena 061306081.

Owuna oluvalo lwoye talu shuna kosikola? Patulula ombaanga yoye yopampungulilo pamwe noBank Windhoek, wutameke okupungulila onakuyiwa yopombanda. Ila nena, endela pamwe nombaanga yoye yopashigwana.

Omolwashike wuna okutameka ongeshefa? Bank Windhoek oteku kwathele wu mone elalakano lyoye kutya nee emanguluko nenge omukumo. Tameka ongeshefa yoye nena nombaanga yishi oku inekelwa Bank Windhoek.

Thika kuJanuali wa na omalimbililo gasha , landela aamoye iinima yokushuna koositola muDesemba, e to landa iikulya yoye pauwindji. Mbyoka tayi hupuko toyi pungulile komapungulo goye . Shi ninga nena naFNB.

Momagumbo gomoondolopa aaantu oye hole ooseti dhawo tadhi monika pamuthika. Ohaye yi kongele iipundi niitafula mbyoka ya hongwa opo ya tule mooseti dhawo dhikale tadhi hokitha dho odhishi okupopithilwa aayenda.

Oshimaliwa anuwa ihashi landa ombili yokomwenyo ashike oshimaliwa oshapumbiwa kukeshe omuntu ngoka ahala onakwiiwa ye yikale yuukilila no oyili pamuthika gongashingeyi nenge oshimaliwa ihashi gandja ombili oshapumbiwa opo wukale wuna onkalamwenya yahwepopala.

Inda koshingoli e to sindana, patulula omapungulilo goye goshingoli naNed Bank e to mono ompito yokusindana okakalata kokulanda ka thikama pomayovi gatano okuza mulyotango lyaNovemba sigo omomilongombali nahetatu gaFebuluali.

Oondola dhaNamibia odho oshimaliwa shopashigwana shoka sha totwa po muaSepetemba 1993, shoka shi li sigo onena tashi longithwa moshilongo shetu.

Tya eeno komalandulathano gapuangomba gaStandard Bank eto mono esindano enene. Ishangitha nena , eto longitha omalandulathano gopaungomba, eto sindana yimwe yomoongodhi mbali, nayilwe oyindjiyindji.

Okupungula iimaliwa oshili oshima shasimana oshoka otwi longekidhile omawupyakadhi ngoka ha gavulu oku yapo osho iinima yoye mbyoka tokapumbwa, oshoka ethimbo limwe oto vulu wiyadhe wana nande ondola mondjato.

Ilandela ofreeza yoye yoHisense yili kondando yili pevi lela oyina omiyelo mbali yoolitela omathele gatano nahetatu. Kwali yili komayovi omulongo nambali ndele nena oyili pomayovi omulongo nayimwe, tohupitha eyovi limwe.